Nkwadaa mmiɛnsa ɛɛsa nsuo wɔ nsutene nim. Baako hyɛ ataadeɛ blue. Bucket yɛ silver. Baako hyɛ ataadeɛ yellow. Ne bucket yɛ blue. Baako ataadeɛ no ɛmma yie, ne bucket yɛ white. Abotan brown wɔ wɔn akyi so .

Kaa mmienu anya accident, baako yɛ kɔkɔɔ ketewa, baako yɛ white kɛseɛ kakra a wɔaka bɔɔ mu a wɔanya accident a ani yɛ nyan. Abrɔsan a ɛto so nso, bebree nso wɔ wɔn akyi. Kaa fitaa baako nso fi wɔn akyi a ɛreba. Nkurɔfoɔ gyinagyina hɔ, obi te mot so.

Nnipa nso resa. Wɔde nnoɔma abobɔ wɔn nnan. Wɔn nan sisi fam. Baako rebɔ twene. ℇneɛm ɛdan si wɔn akyi a yɛapenti no kɔkɔɔ, yellow ɛna green a wɔresa. Wɔn ataadeɛ no yɛ pink ɛna black. Wɔde nneɛma aduku nso abɔ wɔn ti.

Mmarima mmienu reyi ti. Baako hyɛ kyɛ ne specks. Fan blue si wɔn akyi. Ahwehwɛ si wɔn anim. Mfonin a obi ahyɛ kyɛ si wɔn akyi. Ntoma fufuo gu papa akɔkoraa no so. Ↄhyɛ ɔte akonnwa gr .

Abaayaa a ɔhyɛ Africa print ɛ ɛyɛ blue a orange dedam te baabi a yɛtɔn atosodeɛ. Tomatoes wom, pear wom, pineapple, basket blue sisi ne nsa benkum ne nifa so. Mako wɔ ebi mu, akutu nso wɔ ebi mu, ɛna pear nso so wɔ n’akyi.

Nnipa nnam rekɔ baabi. Barima a ɔwɔ mu hyɛ atadeɛ blue a ɔso bɔtɔ. Ɔbaa baako hyɛ atadeɛ kɔkɔɔ a akwadaa hyɛ n'akyi a bucket green si ne ti so. Ɔbaa baako nso de nyoma red abɔ ne mu a ne ba hyɛ n'akyi a ɔkura rɔba ye brown. Deɛ ɔdi n'akyi nso kura, ɛba hyɛ n'akyi a ɔhyɛ atade yellow.

Nfonni kyerɛsɛ ɛma adwa mu a mmaa ɛretɔn adeɛ. Rubber kyiniiɛ esi hɔ a yɛahata so black. Kɔkɔɔ a abre gu hɔ, mako red ne green gu table so, ɔbaa bi retwa mu a ɔhyɛ ataade fitaa a ne ba bɔ ne kɔn ho a wɔn.

Aha yɛ station a kaa bebree wɔ ha. Kaa bebree no ara yɛ yellow. Kyinniiɛ nso wɔ mu a ebi yɛ red ɛna blue. Nnipa bebree nam station hɔ. ℇdan atentenatenten nso si benkum ne nifa. Nnipa ne lorry redi akɔ ne aba.

Mmaa bebree yɛ adwuma wɔ mofuom. Ebi redua mo. Ebi retutu hɔ. Bi ahyɛ gyakɛt a ɛyɛ pink. Ase nso yɛ ne ntoma deep pink. Ebi nso abɔ wɔn mu ase retu ɛmo no a wɔde kyiniiɛ blue, white, pink nso asisi wɔn ti a wɔreyɛ mofuom adwuma.

Mmaa nson gyina abɔntene. Emu nnan hyɛ kyɛ, baako hyɛ ataade kɔkɔɔ. mmienu mma hyɛ wɔn akyi. Baa maame baako hyɛ ntoma fitaa a baage green hyɛ ne mmɔtoam. Baako hyɛ ɛd ɛde baage green si ne ti so a ne ba hyɛ n’akyi.

Barima baako, mmarima nsia gyina akyire. Baako abɔ ball no. wɔn nyinaa hyɛ ntoma a picture da mu sɛ Mugabe president. Na onipa a wabɔ ball no nso sɛ Zimbabwe president a wɔfrɛ no Mugabe. Ball no yɛ black and white.

Mmaa mmienu gyina adua ase wɔrebɔ nkɔmmɔ. Baako asɔ ne sisi a wabɔ ne ti a ɔhyɛ ataadeɛ bron. Wayi ne srɛ ho. Baako ahyɛ atade brown saa ara ayi srɛ ho a wasɔ ne mu a bɔ Wɔn rebɔ nkɔmmɔ. Ntoma mmiɛnsa sɛn ahmaa so. Nkokɔ mmiɛnsa ne ne ba nso redidi.

Nkwaraa nsia ɛwɔ abɔnten a wɔn ahu buroni a wɔasɔ ne nsa. Baako hyɛ ataade kɔkɔɔ a wabɔ ne ti hyɛ mpaboa blue. Baako hyɛ Gyakɛt blue a ɔresere hwɛ buroni no anim a wɔsɔ ne nsa. Wɔn nyinaa rehwɛ buroni no wɔn ani agye.

Ha yɛ dwam a maame hyɛ ntoma atadeɛ hyɛ kyiniiɛ ase retɔn nnam. Ntoosi a wɔaboaboa wɔ ne nkyɛn. Nnam si n'anim. Obi hyɛ atade kɔkɔɔ retɔ adeɛ. Tomatoes ne cabbage nso si n'anim a ɔretɔn. Carrot nso wɔ ne nkyɛn. Ha, nnipa bebree wɔ dwam a wɔretɔ bi.

Wei yɛ family gathering a wɔahyia wɔ abɔnten. Maamefoɔ bɛyɛ mmiɛnsa, nkwadaa mmienu, nneɛma sisi table so a wɔredi, drink na nnuane. Mpanimfoɔ, mmarima mpanimfo nso ka wɔn ho na mmeranteɛ mmienu nso ka wɔn ho.

Nkwaraa mmiɛnsa te akonnwa so. Baako ɛyɛ ɔbaa panin. Baako yɛ barima a wasi ne ti ase a ɔhyɛ mpaboa yellow. Baako yɛ akwaraa a yɛayi ne ti ho sakora ɔte ɔbaa a wɔabi ne ti a ɔhyɛ mpaboa red so. Ankorɛ blue a ɛho ayɛ fi si wɔn akyi. Gallon yellow si wɔn akyi.

Mfonin wei yɛ banku ne nkuruma forɔeɛ a kɔtɔ wɔ mu. Salmon wɔ mu, wele wɔ mu, yamuadeɛ nso wɔ mu, Kpakpo shito deda ani. Ngo gu so. Nkuruma forɔeɛ na wɔde ayɛ.

Nnipa mmienu ɛhyɛ kente a wɔresa. Ɔbaa baako, barima baako afira kente no. barima no di ɔbaa no akyi a ɔde duku no bi abɔ ne ti. Mmaa wɔ wɔn akyi a wɔɔgye bɔ wɔn so. Ɔbaa no de ahweneɛ agu ne kɔn mu ɛna ɔbarima no nso saa ara.

Aha yɛ beae a ɛdan fufu bebree wɔ. Swiimin puul ɛda hɔ. Nnua esisi nkyɛn. Kaas nso apaaki wɔ benkum ne nifa. Ɛdan no y'apɛnti no fitaa ɛna nkyɛnsee no yɛ braon. Nea edi anim no tawa si so. Nnua griin griin ɛnso so esisi ɛdan no anim ne akyire.

Ha yɛ Kwame Nkrumah museium. Kwame Nkruma mfonin gyina anim a watene ne nsa a wɔapenti ahyɛnsodeɛ no brown. Statue, one, two, three . A. A. A statue nson sisi nsuo mu a wɔrehyɛn mmɛn.

Maame ne nkwadaa mmienu resi nneɛma. Maame no ba baako si pan a watene ne nsa mmienu mu. Nneɛma no gu basket mu, baako yɛ green baako yɛ red. Maame no ne mma nyinaa hyɛ ataadeɛ blue. Bowl a wɔde resi nneɛma no maame no deɛ yɛ brown akwadaa baako deɛ yɛ blue. Ahuro bebiree gu fam.

Nkwadaa nketewa gu baabi a mmaa ɔbaa a wahyɛ kyɛ a wabɔ ne ti hyɛ ataade fufuo de aduane agu plate green and blue a atere hyehyɛ nkyɛn de rema nkwadaa nketewa yi. Aduane no yɛ ɛmo ne frɔeɛ. Ↄde rema nkwadaa no. nkwadaa no bi tete fam.

Ↄbaa a wafura kente gyina nnipa bɛyɛ nnum anim. Baako ɛyɛ Buroni gyina n’akyi. Ahweneɛ gu ne nsa, ebi gu ne kɔn mu. Oburoni baako hyɛ kyɛ gyina n’akyi. Ↄhyɛ ataadeɛ blue. Baako gyina ne nkyɛn a duku kɔkɔɔ ne yellow ne green bɔ ne mu.

Maame a ɔkura fish kɛseɛ akɔ mpoano. Wakɔyi fish kɛseɛ baako. Wabɔ duku. Kente duku and African print blue ne brown bɔ ne mu. Kɔtɔ kura ne nsa benkum. Ɛɛ oat wɔ n'akyi.

Ɔbaa ne bɛɛma ɛsa ɛwɔ petee mu wɔ abɔnten. Ɔbaa no hyɛ yɛlo skɛt ketekete. Ɔde bi akyekyere ne bo. Ɔbɛɛma no nso de aduku akyekyere ne ti a ɔda fɔm a ɔne ɔbaa no ɛsa. Nkorɔfoɔ gyinagyina akyire a ɔmo nso hwɛ.

Nipa bebree agyina dua ase a ɔmu nsa egu ɔmu bu. Ɔmuhyɛ kyalewɔte. Ebi ɛyi ɔmoti, ebi nso iyiiiɔmoti. Ebi nso abɔ ɔmu nti a ɔmugyina mango dua a ɛyɛ grin. Efie wɔ ɔɔmo ekyi.

Nipa bebree gu pak so a ɔmuhwɛ sini. Ndua grin ɛwɔ amuɛkyi. Ɔmu tete pak no so a de kɛtɛ asesɛm hɔ nna ɔtetetete so a yeeyi mfoni ɛwɔ skrin so akyerɛ wɔn. Nkanea yahyihyɛ no yɛlo yɛlo wɔ ɔmo nsa nifa soɔ a ɔmu titi fɔm ha.

Maame bi renoa aburo wɔ kwan ho. Aburo no yɛ yellow. Wasɔ gya wɔ aseɛ. Ɔde aduku akyerekyere ne ti a ɛyɛ kɔkɔɔ. Ɔhyɛ ataadeɛ. Obi te ne nkyɛn a ɔhyɛ ataade tuntum. Abaayewa a ɔtɔn bowl, ne cups ne nkyɛnsee.

Maamefo nnum ne nkwadaa nn mmiɛnsa te kɛtɛ so a wɔn nyinaa redidi wɔ bowl kakraka mu. Wɔn nyina ate fam a wɔredidi. Bi de wɔn nsa, bi de atere na wɔredidi. Akwadaa baako ɛrehwɛ mfonin ne mu a ɔresere hyɛ ataade fitaa.

Aha yɛ tower tenten a yɛde dadeɛ ayɛ. Nnipa bebiree gyinagyina aseɛ. Ebi yɛ mmaa ebi yɛ mmarima. Ebi hyɛ ataade fufuo. Ↄbaa baako ne ɔbarima baako a ebi retwa mfonin. Ewiem ayɛ blue. ℇdan nso sisi akyire nsuo nso da akyire.

Ɛmmaa ne mmɛɛma gyina nsuo a ɛtene efi soro mu. Ebi ayi ɔmo ataadeɛ. Ebi nso hyɛ ataadeɛ yɛlo ne fɔm hwaet. Ɔbaa baako hyɛ ataade tuntum a baage kɔkɔɔ sɛn ne ho. Ɔmo nyinaa apagya ɔmo nsa kɔ soro a ɔmo sere.

Laptop da nnipa nnan anim a wɔde ɛresua adeɛ. Book nso ka ho, phone da baako anim. Marker red and white ka ho, phone nso k ɛka ho. Cup white si baako nkyɛn, baako nso, stapler red na water bottle black nso si n’anim.

Ɛmabaawa bebree adrɛse, ɔmo ahyɛ bids ɛwɔ ɔmo kɔn de bi abobɔ ɔmo ti ɛhyɛ afrekan prent a ɔmo abie ɔmo ano ɔmoo to dwom. Ɔmo abɔ tɛnt kɔkɔɔ ne tuntum wɔ ɔmo akyi. Enipa ɛtete tɛnt n'ase a ɔmoo hwɛ ɛmabaawa yi ɔmoo ba abɛsa.

Nnipa mmeɛnsa a wɔresa. Ɛbi gyina wɔn anim a wɔrebɔ twene ma wɔsa. Baako hyɛ ɔbaa baako hyɛ atadeɛ green, ɛna ɛfam brown. Barima baako hyɛ blue, ɛfam black. Baako hyɛ blue ne fam black a wɔresa.

Ɛmmaa ɛnan ɛɛsa ɛwɔ bɛɛbi. Ɔɔmu nyinaa bɔ duku fitaa. Fitaa no bi so gu baako kɔn mu, baako di bi abɔ ne mo. Maami baako hyɛ atade grin a hwiii nnim mo. Baako hyɛ nso hyɛ fitaa a hwiii nni mo. Kyein ɛda ne kɔn mo. Nipa titi ɔmu ɛkyi a ɔmuhwɛ ɔmu asa no.

Mmarima ne mmaa rekɔ du resa. Wɔhyɛ African print. Mmarima no hyɛ soro ne fam. Mmaa no hyɛ singlet black, ana African print wɔ fam, ɛna wɔresa. Wɔn ani agye yie pa ara. Wɔn nan nso sisi fam a wɔnhyɛ mpaboa.

Nkwadaa nso gyina abɔntene a wɔde ahoma redi agorɔ. Baako hyɛ atadeɛ kɔkɔɔ. Ketewa baako gyina n'akyi a wɔn ani agye. Baako, dua a awo nso wɔ wɔn akyi. Ɛdan brown nso si wɔn akyi.

Ha yɛ airpot. Plane si hɔ a nkurɔfoɔ rekɔforo. Mmaa, mmarima na nkwadaa. Barima no baako rekɔforo a sukuu baage tuntum bɔ n'akyi, baako kura no. papa baako hyɛ coat a ɔno nso rekɔforo bi. Wɔn a wɔrekɔ nyinaa kura bag tuntum, bɔ wɔn akyi.

Bɛrima a ɔyɛ ɔhene, adrɛse, yadrɛse no ahenfo nneɛma. Ɔkura podua, nnipa egugu n'akyi, asesegua braon esi ne nkyɛn. Ɔfira kente, ɔbɔ abotire na agudeɛ bebree gu ne nsa.

Nipa nan ɛti bɛɛbi a ɔmu yɛ miitin. Teebu si ɔmo ɛnim. Flawa pɔt kitiwaa a ɛyɛ fitaa a flawa wɔ mu. Bɛɛma baako hyɛ ataade kɔkɔɔ kura buk grin. Ɔbaa baako so hyɛ ataade grin a ɔmo tie. Mmɛɛma no yɛ mienu, ɛmmaa no yɛ mienu. Ɔmo tri nwini yɛ ateten.

Polisifo mmiɛnsa gyina abɔnten, obi retɔn yoghurt na drink wɔ wɔn akyi. Nnipa nso gyinagyina wɔn akyi ɛrebɔ ban. Ɔbaa baako as ne sisi a ɔyɛ polisini. Polisifoɔ ne nyinaa nso kura atuo baako baako.

Ha yɛ bea a dan atentenatenten si. Dua green wɔ benkum so. Wɔapake cars wɔ dan no ase. Lɔre kwan nso da kɔ a kaa nam so. Dan atentenatenten mmeɛnsa rekɔ nnan nso wɔ n'akyi a ɛyɛ glass na wɔde ayɛ.

Mmarima nnan reyɛ dan ho adwuma. Mmienu re repenti dan no. Baako gyina atweredeɛ so, ɛna baako gyina wall so, mmienu nso gyina fam a wheel barrow blue si wɔn anim a wɔrepenti. Dua green si dan no akyi.

Nkwadaa mmiɛnsa retwitwi nkyɛnsee ho. Bowl a wɔretwitwi mu no yɛ tuntum. Kyɛnsee no bi yɛ blue, ebi yɛ green. Baa akwadaa baako hyɛ ataadeɛ blue ɛfam kɔkɔɔ. Baako yɛ green. ℇdan edua ne tractor si wɔn akyi, wɔn nnifa so.

Mmarima mmienu ne ɔbaa baako wɔ dan a wɔreto dwom mu. Baako rebɔ organ. Baako kura microphone reto dwo a wɔhyɛ coat a shirt no yɛ fitaa. Deɛ ɔrebɔ organ no hyɛ coat kɔkɔɔ a shirt no yɛ fitaa. Ɔbaa no nso rebɔ zylophone a ɔhyɛ atade tuntum.

Mmarima a wɔakɔkye wansane a wɔapagya no a ɛbi kurakura dua, ebi nso aduku fitaa bobɔ mmee mmarima mmeɛnsa no ti. Baako hyɛ kyɛ brown, ɛnna nwura green nso so atwa wɔn ho ahyia. Wansane no yɛ brown.

Mmarima ne nkwadaa wɔ nkwadaa playground. Baabi a wɔdi agorɔ. Baako hyɛ atade kɔkɔɔ ne tuntum a wɔapagya ne nsa baako kɔ soro. Baako hyɛ tuntum soro ne fam a ɔretie nea ɔreka. Nea ɔhyɛ kɔkɔɔ no hyɛ nose mask. Nkwadaa no bi hyɛ atade fitaa ne k kɔkɔɔ a wɔrehwɛ. ɔbaa mmienu gyina wɔn akyi.

Aha yɛ mpoano a kodoɔ bebree esisi hɔ. Kodoɔ no bebree no, Amɛrikan flaag ne flaag ahoroɔ esisi so. Ɔbaa baako ne akwadaa baako gyina hɔ, a bɛɛma baako hyɛ ataadeɛ griin a ɔhyɛ kyɛ, a ɔtwa wɔn pikkya. Ɛpo nso da ɔmo anim a obi hyɛ ataade tuntum egyina hɔ.

Ha yɛ bea a abɔnten mu hɔ ayɛ tantan a nsuo taataa hɔ. TV pole nso sisi dan n’akyi bebree. Dan ne kiɔso bebree nso sisi wɔn akyi, obi te moto so a ɔrekɔ, obi so nneɛma a yɛde rɔba blue akyekyere so. Gallon yellow ne red nso si maame bi nkyɛn.

Mma anan ɛwɔ dan mu, mmeinu ɛte hɔ na mmeinu nso gyina hɔ. Wɔ mu nyinaa ahyɛ nos maks. Flag mmeinu esisi adan mu hɔ. Baako ɛhyehyɛ ntoma green a ɛduku green ɛsen ne kɔn mu na baako so hyɛ kot a ɛduku wuait ɛsen ne kɔn mu.

Nnipa bebiree gu paake so a mmarima wɔayɛ wɔn ti mpɛsɛmpɛsɛ baako hyɛ kyɛ baako nhyɛ kyɛ. Baako de ade kɔkɔɔ abɔ ne ti. Wɔn ntadeɛ no yɛ yellow, red ɛna green. ℇmaa a wɔyɛ kɔkɔɔ wɔ wɔn akyi. Mmarima nso wɔ wɔn akyi a ebi nyɛ ataadeɛ ebi nhyɛ ataadeɛ.

Nkwadaa nam baabi a ɛhɔ yɛ atɛkyɛ kyakakyaka. Mmarima wɔhyɛ ntade tuntum a baako hyɛ pullover kata ne kura akwadaa baako a wɔde no reba. Barrel blue si wɔn nifa so. Ɛna ɛdan a wɔabɔ ho tent nso si wɔn akyi.

Mmɛɛma miensa ɛforo breege a kɔnkret pan sisi wɔn ti so. Wɔmo de pampro ɛna ayɛ breege no ɛne dua. Wɔmo hyɛ ataadeɛ bluu, nea odi kan no hyɛ ataadeɛ bluu, ne traosɛs kɔkɔɔ. Nea odi akyire nohyɛ fitaa ɛne braawo. Nea odi akyire no nso hyɛ griin, ɛsoro ne fɔm.

Obi te computer akyi a ɔde ne nsa remiamia so. Coffee a wɔayɛ si buku so wɔ ne nsa nifa so. Ne earpiece da ne nkyɛn, ne nsa nifa so. Phone a ɛyɛ fitaa nso da hɔ, table no so. Pen da hɔ. Ɔhyɛ kyɛ a ɔkura pɛn.

Mmarima ne mmaa wɔ dan a wɔn nyinaa nsa gu wɔn anim bebree. Mmarima ne bi hyɛ kooti brown, blue a ɛmu no yɛ white. Barima baako nhyɛ kooti, n’ataadeɛ no yɛ fufuo. Ɔbaa baako ataadeɛ yɛ tuntum na baako yɛ green.

Mfonin wei yɛ airport a akwantufoɔ nneɛma gu trolley so. Trolley mmienu si hɔ a bag sisi mu. Nkurɔfoɔ gyina hɔ a wɔrehwehwɛ. Ahyɛnsodeɛ kiosk wɔ wɔn nifa so a wɔatwerɛ ho pepsi. Flag nso bobɔ hɔ a wɔatwerɛ ho MTN.